niriba n-laɣim be repootipuuni paɣiba ni dabba zaa bi' so beni ka ye liiga ʒee ka so jinjam ŋma sabinli paɣ' so beni ka baaji za o tooni do' so nyaɣi baaji sabinli tiivi bɔbigu yili epooti ŋɔ puuni

soojanima n-doli palli chana bɛ pilla zipiliti zipil' sabila n-nyɛ li ka piri namda muna palli ŋɔ zuɣu saɣiri beni rɔbanima beni namda ʒee beni namda sabinli beni polinsi loori be bɛ nyaaŋa di nyɛla zaɣ' sabinli soojanima loori ɡba beni tihi ɡba beni

Niriba n-laɣim niŋdi raali do so bela loori sabinli puuni ka ye liiga piɛlli ka pili zipili ʒee ka do so beni ka ye binŋmaa so pilila zipili ʒee ka zaŋ o nuu pa loori zuɣu ka shɛba gbubi saamboodinima bɛ nyɛla bɛ Ninvuɣubɔbigu.

Paɣa n ʒɛya ka ʒi tahapoŋ tahapoŋ ŋo puuni zabiri afi nim biɛni tulaalɛ nim biɛni birash biɛni paɣa ŋo pilila zipiligu ka kpa tikpara

Polisi nima n gbubi do so bi nyɛla bi polin bɔbigu sooja gba bɛni ka ga wɔchi tihi bɛ bini bɛ shɛli polo ŋɔ mori bɛni soli bɛni loori za bi yɛanga doo bɛni ka ye liiga piɛlli.

Niriba n laɣim bɛ kom shɛɛ bi nyɛla bi nin vuɣi bɔbigu gbaŋ bihi bɛ bi sani gbaŋ bihi ŋɔ shɛli nyɛla zaɣi zɛɛ ka ahɛli nyɛ zaɣi vakahali siliba bɛni ao bɛni ka ye liiga sabinli.

doo mini o paɣa ni bia m-be duu puuni doo ŋɔ gala wɔɔchi sabinli ka piri sɔɣishin' sabinli bia ŋɔ gbubila kpaale o nuu ni paɣa ŋɔ lami ka gba ye liiga sabinli fulaawaasi be bɛ duu ŋɔ puuni duu ŋɔ pateesa nyɛla zaɣ' sabinliText